Lii keyiti xibaar la, maanam standard news pepa, keyit ba ngi am binde yu xonxu, ci keyit bu weex la nekka, ci suuf yange seen goor mëgey xawa reey, sol mbaxana bu weex, mbubu bu weex, nyu ci kaw.

Xali bu gourney seen mu ngi daw miti yi bannar bi. Am na ñenti kola mu xonk. Bu yeex bu bulo ab bu konk ab bu bert yaa ngi say tax ci ganaaw ak ay niñuy bori.

Kay gñaari jigéen ngay seen ñoomñaar kunekan gi sol mbu bu weex kenekangi musuur musur gu nuur def lu nekk kenenka ngi kaalu ñoom ñaar yéb ñu ngi ekkiti loxo.

Ligge ay peñe ngay sen, manam aygëy jën kun la koomiyi, nam ko de plox ci kuram bi, mu tànga nga peñee ko bopp bi, amna jigéen bu poti yi mu ngi def mi ci loxol.

Kite lumo ngay gis, maanam daralle fu ñooy jaay ay xar, amnañuy bari ñu fox ñene, ñu ngay jaay ay xar, amna buy bari seen ganaw, am nañ ay xar, am nañ ay bii.

Liigée yaa ngi seen ay liñuy bari bari, ak uutu yu bari, uutu ya ngi ppy bagaar ci kaw, am nañuy dox, am nañu nekx ci moto bi ,yaa ngi seen giy ca kanam ak ayd gaar.

Bidi yangi seifishpay la manam umpa lii di pariñ lañ ko dee defa da ngay jël ci biir nga defa ay jën ak aykaan yi ñam yu seew nga dépp foyn bi fray ko fispay la.

Li de paaka ngay seen, paaku mu giiñ bu weex tal , bopp bi wiñ la, dogee kaay biitabi wiiñ la. Paaka nga gis mu ngi tek su suf.

Tideey jigéen ngay seen, jigéen bu sol komple, taka mu suuf, taka seen, taka lam ci loxoy, mu ngi yore ay xaley ndaw, benneen kota bimu ngi am ñetti xale, benneen saay bimu ngi am ñaari xale.

Tali ngay seen maanam talibi ñu ko xaaj ñaari xaaj mungi am godoro am taxi bu yidaw ci boori taxi bi yaa ngi seen ay nék circur filikuran ak ay guy ci gannaaw.

Ai dala gai seen mnay daalam caraxe gigéen daala bi jee mu ngi am kulor yu bari ci beneen ko tabi yangi am dum sew ci beneen bi bomba ngi xawa yaar tuuci.

Xele bu jigéen ngay sen , xelé bu jigéen bu littu bopp, littu ko ak mees. Mees bi ñaari kluur la ko def, ti bennen cota bi mu ngi xawa melni lu bron ak lu ñuul, mungi sol ngeenso ak tubéy bu nuul.

Liide yangee seen pycas te caas bi bopp bi weng am lu guddu lool ak benneen cote bi lu gaat më ngi am banta bi bantaladaal ay brig ñuñ ci booram ak ay njax.

Lidée ay pom gay feem pom yu bari yu ñox pom yaa ngi juuru pom yu xonkala cuy bu nekkamo ngit amee bant bu sew ci digga gi.

Ya ngi seen kaytum xebal manam standard newspaper, ya ngi seen ñyinit goor ci kaw, kay bi am binda yu weex , am kulour yu bari , yu xonxo bokk na ci amna jigéen bi toop ingi jël kanam bi muuru ko.

Bi de liggéeyi kaay la, gaw na ci jokkolante , bi reble ay nit nyu fa di liggéey ak ay masim ñuy jokkalante, jokkalante bi gina gaw, be pare set loolu africell.

Liidee, yangi seen xaalis , maanam butut, benn butut, xofula xaalis bi doore, xaalis ti gam bi bi doore, amnako ko jàpp ci loxo, ci baaram bi mu ko joxe ganaaw benn bututa.

Fiide bereb la. Bereb boo xamantene ay liggéeyukaay ñoo fa gena bari. Ya ngi seen ay etaas ya ngi jaakarantox. Gis ay mutu yu bari amna moto bu weex boo xamantene ci ganaamu ngi am polu.

Lii déy bindoomkaay la, maanaam ak kuluur, kuluur yi ci taat bi mu ngi am kuluur, ci kaw ñi ngi yénne déppa bi, bobtam mingi am kuluur, ay kuluor ngay giss.

daalimbuks manam dalim bata bu ñuul la ñu ko tiee ci loxo am na bum ci kaw bobu lañ ko dey take daalimbuk daal

Guuntatnaleeguyum mentalaatox guuy bàngi njoolool at xo by brbapare xa bi bari ngay seen xa bi seew la.

Fili ngay seen, fiili manam ay boppi ku rang leñ ñu ngi ameey bum, ñu ko plog, ñaari plog yi ñu leen plog , bea pare ñu gi taal lu xonxo fiili ku ranglan.

Ay liggéeykat ngay seen manam ñaari liggéeykat, amna ki nekk ci suuf mu ngay liggéey, kenne ba ngi yégg ci kaw sol mbo bu ñuul mumta mu ngay liggéey , wa. Amna foto jigéen di nekk ci mëndargaa bi.

Tali ngay seen, tali bu yaatu lool, mi ngi lendem, moto yangee daw, ñu ngi toppalante taal seen lampa yi, amna waxamane buy dox tank.

Bol ngay seen, bol bu weex tal bol li veer la, ma naam bu nikel bu veer , waaye amul kubir déppuj ko.

Ay cupu ngay se ñaari kup ñu leen taaj ci kawtaabal yu xonk yu ndaw am na yeeney ñu nlitoog yoomtam ñu gi toog ci toogum yu xonk ba ña giinee seen kànnam bi.

Ay elif nyi sen, naanam xale yuñ njanga, yun ci birr claas rum gi fuñoo jàngi , amna ay goor amna ay jigéen , seen njangalkat bi tok sen wicch, yungi tog ci si.

Giiti bank fiide breb la, béreeb bo xamantene ay nit yi ñoo fadee liggéey. Biréeb la fu ñooy denche xaalis di denche ak di géeni xaalis.

Fii deey ngonangon la, ay xale yu jigeen ñun ci fiil bi, manam fuñuy foyee, ñungi suyee baloom way baloom bi balam loxo la deej ko deey jël dugal ko ci pous bi.

Buteel i nas kolam ngay gis fooleela bu am bopp te am pompeekaay ñu ko jàpp ci laxo am xeet lool dañ ko de pompe ci nik.

Li bereb la bereb boo xamantene suñ maamati maamiy woon ñoo fa dekkoon, maanam taymiñoom kintakkintee ñu koy oyé roxs bunt di ngay seen ñu fa def ay seenseen ak ay bindëm.

Fiide beréb la wala nga wax palaas la ku ñuy jaayi ay sis anam towiy niik saalba ngi yaatu lool muy talku lampay ci biir.

Palaas ngay feen palaasum liggéeyi kaaye amna bóor bu taxawm ngi sol tudey ak moom bu ñuur lampa yangi tàkk am na buy ci boor ak ay tugu yu bari liggéeyi kaaye la maanam xotel.

Foole ngay seen, foolen bu verge, mu ngi tekku ci suuf, am ciyéekaay, ci diir xawa yaatu lool, foolela bu verge waaw.

Kaity hebarr maanam standard news paper ay ñeti goo ñu cika am lu konk ab yu weex benneen góorba ngi tow ci dir moom kenn manam standard news papeala.

Leedee xotik pot la pot bo xamante labdee am den fadeera naneekaay yun koy oyé joos wala ko ko kola wa ndox mi leegeleegu mu xong leegeleegumuy di beneen koon xulur .

lay janki jonalnte la jànki jonalantey mi ngir taxaw ñu ko jox kiitam ngir def lu weex ci bopp bi deneen lu weex ci kanam sorbobb waar

liidé toolim mbokx ngay seen nyax yaa ngi vert mbokx bi génné na mbokx bu ndaw mu ngi bottu wa tooli mbokx la

Mide téerum njiid amnañuy taxaw ci sur ñu ngi ekkati loxo amna ki nekk ci diggi mutobi mungi ekati loxo te sollu nete teerum la daar teerum jiit waa.

Janxa ngay seen bu sol complet dagit ak sipax bi ci suuf jélbeena loxo texo ci din më ngi am nataal ci ganaawam am ay rido ci ganaaw.

Xiite talim ngay seen tali bu yaatu amna benn moto bu jiite taxsi ban topp amna yerin xale yuñ ngéy jóge jàng maanam ñu yeydeen jàng wala ñu nge yoo sollu weex boot seen baag yi.

Dali mbot ngay seen dali mbotax, tegu ci kaw karo, wa dali yi daal dali ñuul la dali nbotax ngay seen.

Yaa nge seen ay ele duna xale bu jigéen bu nekk ci kanam ak keneen ku ekati loxo xale bu jigéen bi tamangi ekkati loxo def sipa ak costom def musow bu nuul.

Edé, palaasi bo kenkaayu wa, nig ngay gis, nik bing tabax, am ci suuf, am ci kaw, ni am towbu ci suuf, ay nasaranu ndi tor di lee, ab yeneen niñ yi.

Daali golos manami daali gudd ci suuf hawar rif. Ci cat bi ci tanka bi unjool tuuti daalin golosla daalin kokket.

Bagaa ci lopitan ngay sin. mana bagaa ci ligéyi kaare lopitaan piani senn. buccir ngi ameen dox am kàrtoyin daj am ay witin yu ngi tekku ci kawtaabe.

Liidée baanaar ngay seen baanaar bokkon ko cooy am ci digg li lu melle picc mo ngi am lu nette ci biira birma ngi am buru ak lu verte ci cati am lu ñuur ak nette.

Yaa ngi seen góor bu njooloon te soldali bux sol sot bu nete ak mbubb mu ngi takkala xobis ak lu vex footbol lañuy pli.

Daaleen bux ngay sen, yi de daalen buxla, yuñuy cukk, am bum ci kaw, bum bu ñuñ, bu bulañko rey takke, ci suuffa suuf am lu weex tal, nday joo ak caamun.

Ay bota scog ngay seen, mëna na bota scog, meew la da deejël botax def ko ci pàn bi tangal ko suti fa meew bi , meew bu niik la, waw tek ko ci palaat bu weex.

Ay doomi limoon ngaay seen, li dey doomi limoon la, juroom ñari doomi limoon, ñu dog benne tekko si kawam, tekko ci digg palaat.

Ayy moto ngay seen. Motom ébkay bagaas si. Moto bu ndawla ci kanam fofu lañde dëf weeñ di ko eb bagaas sii. Amna benn góor bu koy dawal amna ku taxaw.

Lii de taraakitom ngay seen, bi tarakit la, am na ñaari gur ñu fa neka, kenen kaa ngi dewal, kenen kaa ngi toog ci kanam am ñaari punu yu ndaw, si ganaaw, punu yu mag, asman baa ngi...

Nyede ay dawkat gay seen dawkat yu bari bu nekage taxaw palaasam ñu def liin bu weex seen liggante amnañu toog seen ganaaw di leen seetaan num nuge daw aye dawkat len.

Lide én ngay seen jigeen bu letu ngi joxe ganaaw if laleetu meesla te tabi mootu da if wara nga waxko jéem ganaaw.

Liggéeymkaay ngay gis, am na marto , am piin , am lu melni ciso , am kelex ak bagaas yu bari ak truniwiss.

Ayam xalem gori ngay seen, ni zouwe bolon, maanaam yi ci biggi ñoom ñaar, gu sol lu ñuul, ak yi ci cati ñuul yooyu ay reefleyi lañ, amna benneen bu sol bu wee, xawlu konk.

Liidee ay pakketim, kafe la maanaam cii tii baak la ngay tangal nox, jël sase bi dugal ko si, nga am lu ngay naanee. Tii baak la, wala nga oye ko kafe.